Mass media fit get some bad bad effect wey no go for people especially wen e come misinformation and harmful stereotype. Make we check some of dem. Number one, misinformation spread. Dis one mean say wen media dey push fake news or half baked gist, gist wey no complete e fit cause people well well like e fit confuse people well well, like if them talk say one medicine dey cure something wey e no fit cure, people fit dey talk am and spoil their health instead of dey go hospital. Number two, fear and panic. If media dey blow up bad story too much like everybody go die from this sickness tomorrow, e fit make some people dey fear for nothing or start to dey run helter skelter even wen no real danger dey. Number three, harmful stereotypes. Wetin dis one mean? Media fit dey show some kain picture wey no true about people like say, “all dis tribe na thief, or woman no sabi do dis one”. Dis one fit make people dey hate or look down on others for no reason. Number four, copy copy wahala. If media dey show bad behavior like violence or drugs as say e cool, some people especially all dis young ones, dey fit start to dey do am thinking say na the way to go. Number five, trust go lost. Wen people sabi media dey lie plenty, wen people sabi say media dey lie plenty, dey no go trust even the true gist again because the lie lie don go cover the true. Yes, so dis one e fit make everybody dey doubt everything even if na good thing dem go dey talk. Six, body wahala. Media fit dey push one kain look like you ghats slim or fair to fine and e go make people wey no be like dat dat hate their self or dem try to change their body wit bad method. Las las, dis mass media fit scatter head if e no dey careful because e get power to change how people dey think and do. whether na for good way or na for bad way.

Mass media outlet get strong hand for how dem dey shape cultural norms and and values because dem dey control wetin people dey see and hear everyday. Make we check how dem dey do am. Number one, show wetin dey normal. Dis one mean say make their feeds dey show some kain behavior or lifestyle as the way to go like if dem dey always show rich people wey dey spend money anyhow, e fit make people think say na so life suppose be, even if no be everybody fit do am. Number two, push tradition or change. Dey fit dey play up old customs like, “women ghats stay house cook” or push new ideas like, “anybody fit wetin dey wan be”. Dis one dey shift how people dey see wetin good or bad for society. Number two um number three, repeat gist. If media dey hammer one thing plenty like, “education na the best", e go enter people head and dem go start to value am pass maybe farming or hardwork wey dem been dey rate before. Now, for marginalized communities, media representation fit hit dem hard whether na for good or for bad way. Make we see some example. Number one, stereotyping. This one mean say if TV dey always poor people as lazy or criminals, e fit make others dey treat dem like say na true even when no be so, like example some? some Nollywood film fit show village people as mumu e go make city people dey look down on dem. Number two, invisibility. Dis one mean say if me if media no dey show some groups like people wey dey use wheelchair or some small tribes, e fit be like say dem no exist or e no matter at all. So dis one fit make dem feel say society no send dem. Number three,? Wetin dis one mean na say sometimes dey go just put one person from marginalized group for show, like for example, “see we get woman leader here” but no give dem real voice. E fit make people think say dem dey included but na just eye service na im dem dey do. Number four, na positive shift. Dis one mean say if media dey show marginalized people as strong or successful people like one film wey show deaf person wey dey win competition, e fit ginger dem and make others respect dem more.

Mass media get plenti impact for pikin dem cognitive, social, and emotional development For cognitive side, media fit help pikin dem learn new tins like language, problem-solving, or even how to tink sharp especially if na educational program, or game dem dey watch or play. But if na too much screen time or wahara con ten t, e fit scatter their focus, reduce critical thinking or even slow dem down, how dem dey process information For social side, media fit show pikin dem how to relate wit pipu pick up behavior, or understand culture like if dem dey see cartoon or show or show wey dey promote team work or kindness. E fit ginger dem to act like dat. But if na violence or bad bad attitude full di media, dem fit copy am. come dey aggressive or dey fear pipu. E fit even reduce face-to-face play wit oda pikin dem wey dey important for social skills. Emotionally, media fit make pikin feel happi excited or even s, or even smart wen e dey positive But too much fake life for social media or scary tins fit give dem stress low sef esteem or fear wey no suppose dey like if dem dey see perfect perfect pipu online all di time, dem fit tink sey dem no good enough Parent and caregivers fit mitigate dis negative effect wit some sharp move How dem fit take do am? Nomba one, set time limit No let pikin dey face screen pass um one to two hours per em per day depending on their age, more time for play and real life tins Nomba two, check con ten t: Watch wetin dem dey watch or play Pick tins wey go grow their brain and heart like educational show or positive story. Nomba three, tok tok Tok wit pikin dem about wetin dem see. Ask questions like: Wetin you tink about dat?, so dem go fit process am well for their brain Nomba four na to be example. If you dey use phone or TV small, dem go follow your lead Show dem sey life no be only screen

Wetin dey cause fear fear for sickness number one; na de fear of death or if person dey suffer anyhow number two na wen oga wey dey high position talk sometin maybe de tin dey bad people now, dem go start to dey fear number three na rumour; people dey carry rumour up and down and rumour dey spread fast well well because of dis one e fit make people start to dey fear anyhow four; people no get de correct information because dey no get de correct information, dey go come start to dey fear number five; sickness wey dey spread fast just like corona virus wey dey spread fast from one person to anoda easily dis one go make people start to dey fear anyhow because na sometin wey be sey E fit cause death wetin public health people fit do to dis tins number one; make dem dey give correct information to de people number two na to dey tell de people wetin dey cause dis sickness and how e dey spread number three; na to dey show de people wetin dey fit do to prevent dis sickness. Dis one really dey important well well number four; na for dem to provide treatment and for dem to dey care for people wey be sey dey get dis sickness and people wey be sey e never get am, so dat for future dem no go get dey sickness number four; na to dey work wit community leaders, people wey be sey dey take de lead for de community so dat dey go fit spread out or give out correct information to de people and lastly na to dey use social media to dey spread correct information, no be fake information so dat e go reduce all dis fear fear wey be sey e dey make everybody dey fear up and down so na all dis tins na it dis health people need to do so dat e go fit eliminate or go reduce tins like dis wey be sey e go dey make dem dey fear because of sickness.

Public health official dem fit balance dis informed and non-panic matter if dem use sense and plan well First, dem need dey sharp wit how dem dey pass information like for example wen disease outbreak dey, dem go tell pipu wetin dey happen wetin be di sickness, how e dey spread and wetin pesin fit do to stay safe without dey use big big fear words, for example instead of to de say: "Everybodi go die o", dem fit say: "Wash hand", "Wear mask" "No shake bodi too much" and "We go dey OK". Second, dem go keep update coming steady and clear If pipu dey hear half story or dey wait too long, na dia wahala dey start. Rumor go dey fly fear go dey rise. So dem fit use radio TV, or even social media to drop correct info fast like "We don see like we don see ten cases for Lagos" but we dey treat am, "No worry yet" Third, dem fit show sey dem dey on top of dis matter If pipu see officials dey test, dey track, and dey solve di problem, dem no go too panic like: "We don send doctor dem go village" and "We get medicine ready" So dis one go really calm pipu mind Fourth reason na say dem go ginger pipu to do small small tins wey fit help like for example like to dey boil water bifor you drink or report if you dey feel funny So, dis one go make pipu feel sey dem get power, no be just to dey fear Last last, wetin dem fit do na sey dem fit calm pipu down to dey show by to dey show past wins like; "We don beat ebola bifor" "Dis one no go pass us". So if dem do dis one, e go reduce anxiety if pipu believe sey solution dey So, na to mix clear tok, quick update action wey pipu see, and small hope. If dem do am like dis dem information well without to dey turn pipu to chicken wey de run up and down.

To communicate risk and uncertainty about diseases to di public, public health officials fit use some sharp strategy wey go make sense and e no go scatter pipu head How dem fit take do dis one? Nomba one: use simple and straight tok No dey use big grammar or science word wey go confuse pipu. Say tins like: "Dis sickness fit spread if we no careful, but if we wash hand and stay small apart, e go reduce". Tell dem wetin dey sure and wetin dey shaky like: "We no sabi everything yet but we dey find out more everyday." Nomba two, show levels. Dis one mean sey, break di risk down so pipu fit see wetin dey hot or cold For example, if you dey cough, e fit be normal cold, but if fever join am, go check yourself quick. Dat one go help dem no dey fear for every small tin Nomba three: Tell story wey relate. Dis one mean say: Use example wey pipu know like: "You sabi how rain fit spoil road? Dis sickness na so e fit spread if we no block am early" Dis one go stick for their mind without fear Nomba four: Give action wey fit work. Pipu no like to dey hear problem without solution. Tell dem wetin dem fit do like: "Cover mouth wen dey cough and no dey touch face too much". E go make dem feel sey dem fit handle am. Nomba five, update steady. Dis one mean sey if new info come, share am fast. like for example, bifor we tink sey bifor we tink sey na only old pipu dey get am but now we fit see young pipu fit catch am too. So dat one go show sey dem dey honest and no dey hide tins. Now to avoid harmful stereotype or stigmatizing pipu, dem fit do am dis way: Nomba one, no point finger, no dey call sickness by tribe area, or group like: "Na those Hausa pipu bring am" or "Na market pipu get fault. Instead, to dey say tins like: "Dis tin fit touch anybody anywhere if we no dey careful" Nomba two: Focus on behaviour, no be pipu pipu, tok about wetin spread dis sickness, no be who. Like: "if we dey share cup, or no dey wash hand, e fit move", instead of, "na those dirty pipu dey cause am". So, no be by, no be pipu dey cause am. Na di prevention na im pipu dey tok about Nomba three: show everybody face. Dis one mean sey wen dem bin tok or show picture, make e mix all kind of pipu, dat is di rich, di poor, village, city; so nobody go feel say na only dem, dem dey target, like even big man for office fit catch am, no be only street pipu.

Wetin dey mek people change their behaviour one Dem fit use Oga dem wey be sey dem dey on top, wey people dey respect well well to fit tell dem wetin dey happen Two. Dem fit use radio, dem fit use television, and dem fit use social media to tek spread correct information to people nnumber three Dem fit give people reward so dat dem go fit change their behavior and dis one only dey common well well Four. Dem fit mek people see di reason why dem need to change dia behavior sey dis wan go benefit dem Five. Dem fit use people wey be sey, dem be leaders for community to fit help dem spread correct information Number six. Dem fit mek people know sey dem get di power to protect them selves Yes, dis wan na anoda point. Now, wetin dem fit do to increase dis vaccination rate? Number one. Dem fit mek dis vaccination rate dey free or infact, dem fit mek am dey cheap dis way, e fit mek people dem start to dey tek am And two Dem fit mek people know sey vaccination go protect dem Dem go tell them things wey he sey the thing go protect them from List different disease or sickness wey be sey the vaccine go protect dem from Dis one go give dem dat mind to come tek am And dem fit use Oga dem wey be sey dem dey on top wey people respect well well, go tell dem sey vaccination dey important dey e go benefit dem well dis one go mek people go tek am And dem fit give people reward so dat dem go come fit tek vaccination Dis one too, na anoda way So now, wetin dem fit do to improve all dis hygiene practices? To mek person dey clean for e life? Number one. Dem fit teach people how to wash their hands well because many people no Sabi wash their hands at all and some dey even dey forget to wash their hands when dem wan eat So, dem fit mek people know sey all dis hygiene, dis cleanliness, to dey practice am e dey really okay and e dey important because e go protect dem, dem go tell dem reasons why and the things wey be sey e go protect dem from like germs Three. Dem fit use Oga wey be sey dem dey on top because dis one really dey influence so many people well well People wey be sey dem respect well well, Oga wey be sey dem dey on top So dat dem go fit tell dem teach dem about how to dey clean, how to dey practice dis clean hygiene and di benefits wey dey be sey dem go get And lastly, dem fit give people reward too For dis kind thing, give people reward anybody wey dey clean, so dat dem go get reward, anybody wey dey practice dis good and clean hygiene

Oga for health dem dey get plenty work to do for this matter wetin be the things wey be say dem need to do number one dem fit de check say people de hear wetin dem de tell dem their message wey dem de give people dem need to check maybe dem de hear am number two dem fit check say people de understand their message na anoda one to hear na other one to understand na other thing and dem fit check say people don change their behaviour as dem de message dem de tell dem de need to check maybe dem don change from the behaviour wey be say dem get before d bad behaviour to the good behaviour and dem fit use data to check say their message de work well dat one na oda point anoda point be say dem fit use dis tin wey dem de call survey dat is question to dey ask people about their message this way people go de talk their mind wetin dia message de do how e don benefit dem wetin be d things wey be say dem need to work on exactly and anoda point be say dem fit de focus on one particular group so dat dem go fit de hear people talk about their message this one too really de important so now wetin dem fit use to measure this their to to measure this their success rate to measure say this their this their message de really go far and say e dey successful number one dey fit de count how many people don hear their message that one na one them fit de count how many people don change from their behaviour and dem fit de check how many people don report say dem get good information and also dem fit use social media to check say then to check how many people de talk about their message this one really de important too and lastly dem fit de use data yes to the check how many people don de take action for this their message the kind of data wey our name na like to collect list of how many people don de take action of thi their message so when them de do all this things like this this one go really show how dem go take improve for the next one how de go take de improve for this their message wey be say dem de give people no be say dem de give people the message and people no de make improvement at all this one no go make their message go far so dem need to de check their message each time wey be say dem de pass out information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

Social media an online platform dey play big role for amplifying sensationalize health risk becos dem fast, dem loud, an anybody fit talk anytin. One small gist wey no even get head fit blow up sharp-sharp. Pipu go share am, add dia own pepper, an before you know, everybody dey shout, "Wahala dey oh!" For example, if one peson post, "Dis sickness dey kill hundred pipu for one hour". Even if na lie, e fit get ten thousand shares in minutes. Fear dey spread like wildfire becos pipu no dey check whether na true, dem juz dey forward am. Plus, dos algorithm wey dey run: like Tiktok, X, or WhatsApp, dey push wetin dey hot. So, if fear post dey trend, na everybody go see am. Another tin be sey social media love drama. Pipu dey click an share wetin go shock dem pass like "Killer virus don land!" instead of "Wash hand, you go dey okay". Dat one make sensational talk fly pass normal info. Then, e get fake expert dem wey dey yarn rubbish online, dey confuse people more. Like during Covid-19, some dey say: "Drink bleach, e go cure you," an plenty people believe am becos e sound loud, an bold How health expert an organization fit counteract dis wahala? Nomba one: Jump in fast. No dey waste, no dey wait; if fake gist dey fly, dem go drop correct info sharip-sharp on the same platform: X, WhatsApp, TikTok. Like "No be true sey dis sickness dey fly for air, na only touch de dey spread." Nomba two: Use simple catchy talk. Make dia message sweet an short so e fit compete with dis drama. Like for example: "No panic. Juz mask up." or "Fear no cure; Soap dey work." Videos wey dey qucik and funny fit even beat long line post. Nomba three: Team-up with influencers. Find dos big boys an girls wey get plenty followers–all dis skit-makers, musicians, or bloggers–make de yarn dis real info. If Portable, or for example Sabinus, talk sey, "No dey fear. Juz dey clean," you go see am sey pipu go hear dem well-well. So, dis one na one of the ways wey be sey e fit shout good or bad. If health expert dey active an dey smart, an dey move fas for dis platform, de fit turn dis noise to sometin wey go calm people down instead of to dey scatter dia head.

Wetin be some strategy to dey identify all dis sensationalized health risk Nomba one na to check the source Verify the source of the information whether na for good health organization or from credible news outlet Nomba two Look for evidence. Check if the claim dey backed by scientific evidence or research Nomba three: E ge wetin de dey call ""Dey skeptical"". Dat means to dey skeptical of claim, to dey sure of claim wey sound too good or too bad to be true. If dey too add something too much um dis one na red flag. You go gaz make sure sey you dey calm. You really know the correct information becos dey don dey hype am too much Nomba four: Consult Expert. Consult with health expert or professionals so dat de go fit verify dis information well so dat you go know how you go con make your own decision. Becos if you go make decision base on wrong information, e no good at all. Then five, de say make you watch out for emotional appeal—emotional beg. That is, you gaz dey aware or dey inform of the information wey be sey e use emotional appeal instead of fact. So, you gaz know the kind of information wey talk about fact, no be juz dey use other words or other things wey be sey e no dey in line or wey be sey go dey put fear for even pipu body sef Some individuals an communities fit promote all dis critical thinking an medical literacy to dey teach pipu about all dis tins. How de fit do am? Nomba one: Educate yourself. Teach yoursef on how to think, like how to seach for information well, how to check information well. Two: Teach others. Teach others especially children an youth how to evaluate information—how to search information (valid information) well Nomba three na to promote for social media. Promote all dis programs—all dis teachings, programs— for social medias, for schools, pro promote am for communities so dat everybody go get the opportunity opportunity to learn Nomba four na to encourage strong thinking. Encourage strong thinking so dat wen information come, peson go fit reason well on how ein go fit take handle the matter. Nomba five na to support all dis sources dem wey dey provide strong information. You need to support dem the organization if you get anything to do, anything to give dem make you support dem. So, if you dey follow all dis strategy, you go see how sey individuals an communities fit promote beta thinking."

To promote evidence base health info an tackle sensationalize health risk, we fit use some sharp wey go work well-well. An health experts, policy makers, an community leaders, all of dem get roles to play for dis fight. Wetin be the effective ways? Nomba one: Make info clear an sweet. Turn dry fact into simple catchy talk wey pipu go grab fas-fas. For example, "Test show sey hand washing cuts sickness by 50%" No be juju; no be grammar; juz straight truth wey stick. Nomba Two: Flood everywhere with truth. Push correct info go all corners: Radio oh, TV oh, WhatsApp oh, TikTok oh, even Market Square. If good info dey everywhere, fake one no go get space to breathe. Nomba three: Use picture and video. Show proof wey pipu go fit see, like chart wey dey show "Only one in one thousand catch dis sickness," no be everybody. Video of doctor wey dey explain tin calm-calm fit beat loud line. Nomba four: Tell success story. Share how evidence work. Like, "Last year, vaccine stop of dis. See as e dey work". Pipu like to dey hear wetin dey win; e go ginger dem to dey trust the fact more-more. Nomba five: Call out nonsense quick. Dis one mean sey wen sensational talk dey rise like "Dis fruit dey kill pipu," counter am fas-fas with "No oh we don test am an e dey safe" Speed really dey important. Nomba six: Teach small-small. Show pipu how to sabi true info, like "If dem no show proof, no gree oh." Small training for school or for church fit help. So, wetin be the role of all dis health expert? Nomba one: Be the voice. Make una be the voice. All dis health expert like doctor or nurse go dey talk steady for TV, for social media or for podcast, go dey drop fact wey pipu fit trust. Nomba two: Do research an make you share am. De go dig out real data an put am out. Nomba four: Train others. Dat mean sey to dey teach teachers, pastors, or even barber how to yarn correct health gist so e go spread pass, so e go spread well. So, wetin be the role of policy makers? Nomba one: Make rules wey help. De fit pass law sey any health claim online must get proof, or fine people wey dey spread big lie. Another one na sey fund good info. Dis one mean er sey put money for campaign wey go carry evidence go village and city, like billboard wey say "Vaccine dey work, no be story." So, dis one too dey help. Another one na sey de need to partner up. Work with phone company or social media pipu to push alert wey wey dey say "Check fact before you share." So, all dis one go catch pipu at ten tion. Now, wetin be the role of community leaders? Talk for dia pipu. Imam, Pastor, or Chief wey pipu respect fit talk for mosque, de fit talk for church, or for meeting. Yes. Another one wey de fit do na sey na to gather trust. De fit call Town Hall or bring health expert make dem con explain so dat pipu go hear from dia mouth wey sabi well-well. Another tin be sey de fit lead by example. How de fit do dis one na if dem show sey dem dey follow evidence like dem dey take vaccine, or dey wash hand, then other pipu go follow. So, if all dis pipu join hand, you go see am sey experts dey draw fact, policy members dey back am up, an community leaders dey carry am go grassroot, evidence go loud pass sensational noise. Na team work go kill the fear an fake gist make pipu dey live with sense.

Individuals an communities de fit develop critical an nuance understanding of health risk if dem dey use dia head well an no juz dey swallow every gist wey dem hear. Plus, de fit stay informed without falling for sensationalized report with some sharp strategy wey go keep dem steady. How dem fit develop critical an nuanced understanding? Nomba one: Ask plenty question. No juz gree for wetin dem tell you. Ask sey: "Who talk am?" "Wetin be the proof?" "E don happen before?" Like, if dem say dis sickness dey kill fas, check if na true or na juz noise. Nomba two: Learn small-small. Pikin no dey run before ein crawl. Start with basic health tins like how sickness dey spread or wetin vaccine dey do, so wen big talk come, you fit judge am well. Nomba three: Talk with pipu wey sabi. Meet with neighbour, friend or family wey dey think deep so una fit yarn about health gist an separate truth from lie. Nomba four: Look the big picture. No juz focus on one loud story, check how many pipu dey sick, check how many pipu dey sick, how e dey spread, an if e dey common. Like na only five pipu get am for one million. So, e no be End Time. Five, sabi sey no be everything sure. no be one plus one everytime. Sometimes, even doctors dey guess. So, no expect all answer to dey sharp. Accept sey small uncertainty dey normal. Now, wetin be the strategy to stay informed without all dis sensational wahala? Nomba one: Pick beta source. Follow health pipu wey dey talk sense like WHO, NCDC or sabi doctor for health–instead of every loud mouth wey dey shout, "Doom dey come." Dem dey drop fact, no be drama. Two: Check before you share. If you see post say, if you see post wey say "Dis water dey kill," look am two times. E get nomba? E get name of who talk am? If no, pack am go one side. Nomba three: Balance the news. No dey read only bad gist. If you hear " ten pipu sick," check if dem talk "Nine hundred an ninety pipu dey fine," dat one go calm your mind. Nomba four: Set time for info. No dey scroll phone all day find health update. Pick like thirty minutes for morning or night to read from good place so you no dey down, so you no dey drown for noise. Nomba five: Talk to real peson. If something dey confuse you, call nurse, pharmacist, or even teacher wey sabi insetad of dey guess from online wahala. Nomba six: Laf small. Sometimes, wen gist too loud like "Garri don turn poison," shake head, an laf becos plenty be hype wey no get leg at all. How communities fit help? Nomba one na to hold health talk. Dat one na one. Nomba two na to share good gist. Nomba three na to dey challenge rubbish. So, if individual dey use dia sense, an communities dey back am up, de go fit sabi health risk well without to dey shake for every loud lie wey dey fly around. Na steady head an small effort go keep dem on track.

Some kain medical rates fit dey if person no take blood transfusion at all if person lose plenty blood well well let's sey for example, for accident or maybe de person do surgery and de person na no come gree to take blood dey fit get serious low blood that wan na one, and inside de person organ fit come start to dey damage that wan na two and another thing we fit happen na sey de person fit come die im fit worse if dem get sickness where dey already reduce blood for de person body for example if de person get cancer already e fit start to dey reduce blood from de person body automatically or lets sey de person get bad infection for inside d body dah wan fit start to dey suck de person blood sometime, body no go fit carry oxygen well because enough blood no dey de person body and that wan um e come dey dangerous well well but all dis health care people dem get plenty wahala for head too so how dem go balance, dey relate with wetin poeple dem want because everybody get their own choice some choose not to take um blood while some choose to take so, person fit sey no, because of im religion, because of im background, because of im belief, from where im come from dem no like to de take blood, so because of that wan e if choose to sey im no wan take blood so, wetin doctor suppose do doctor dem, de suppose respect am that wan dey important to respect but, dem also wan save life because na their own aim be that to save life, dem no go just want make person die wetin dem fit do to explain dis risk well well dem fit give other options like medicine to boost blood or small small tran transcription if person later gree and check if person really sabi wetin dem dey choose if person still sey no and dem de sound mind doctor dem go respect am but e hard when life dey at stake especially for small pikin or person wey no fit talk for their self so na case by case thing and e dey need plenty talk talk with person and their familly, no be just dem alone.

Wetin healthcare people fit do so that they go fit dey talk well to this people wey be sey dey no gree take blood number one they fit dey lis ten well to people wey be sey they no fit take blood because they need to understand their reason because everybody get reason why dey no wan take blood and two they fit explain the risk and also they fit explain the benefit to them well make e dey clear to them yes no be to dey use big big grammar because this one go dey confuse them and also they fit respect d people wey be sey they no take blood they go respect their decision they no go force them so that they go take blood no be by force at all and they fit also give another way wey be sey they fit take this blood maybe fraction of blood another pattern wey be sey they fit use if they no gree take the blood and they fit dey answer any question wey be sey the person wey be sey no gree take blood dey ask them and they no need to hide any information from them at all so now wetin dey fit do so that they go fit get this trust and dis understanding number one na make them dey honest and make them dey open up make them no dey hide any information at all and number two na sey they fit dey show pity and also dey kind to them understand why the person wey no wan take blood understand the reason and number three na sey they fit come carry the person wey be sey no wan take blood him decision so they go come make am feel so that if person get control over hin decision they no dey control the person at all and also they fit come provide support emotionally for the person from inside the person heart dey fit provide support through am help am understand some kind tings and also carry hin family along so that the person go fit really dey free and him no get any stress or dey under any pressure at all and they fit follow up with the person wey be sey no wan take blood at um take wey no wan take blood at at all make sure sey the person dey okay they no go just leave the person like that at all so all these people wey be sey dem dey under health care wey be say dem be oga dem dey get work wey be sey to do so that dey go fit build this trust between them and these people wey be sey no wan gree take blood

Now, wetin be the other ways wey be sey all these health experts dem fit use so that den go give people wey be sey dem no gree take blood because of one or two reasons One, na sey dem fit use wetin dem dey call iron supplements This thing, e dey increase blood well well, and this one go make the patient get blood is the person no gree take blood direct. Number two na sey, e get wetin dem dey call Erythropoietin. That thing, if dem give the patient, that is the person wey be sey e nor gree take blood that one go increase the red blood cells well well and the red blood cells go plenty for the person body Another thing wey be sey dem fit use be sey e get wetin dem dey call blood substitute for English That thing, if dem use am, e dey really dey boost the blood well well, and this one go give the patient blood Now, e get wetin dem dey call plasma expander. Some people still dey call am blood boost So if dem use this one, e go really boost the blood for the person and the person go get enough blood Now, wetin be the benefit of all these alternative wey be sey dem dey provide? Number one na to reduce any risk of infection for the bone. Yes And another thing na to reduce risk of wetin dem dey call maybe stroke, or reaction to the blood, yes. And another thing na sey den fit reduce the risk for blood donation so no need for that one again, and another thing be sey e dey very cheap to afford, e no be like when you wan go collect blood direct Now, wetin come be the limitations, because all this things get limit, na wetin be the limit of all these things them? The limit na sey dem fit no fit be as effective, dem fit no work fast as the way normal blood transfusion dey work, when person dey take blood direct, because di way den dey work, e dey very slow and another thing be sey, e fit get side effects, e fit just get small reaction, but no be everytime e dey get that small reaction and another thing be sey eh, the limit wey dey there be sey e fit no come dey available for everybody, yes. Because na just small fit dey available because those things, e dey very hard to find, and another limit for them be sey if na for strong emergency wey be sey dem sey the person need emergency well well,

Now, wetin de legal about d way de say pipo de take de refuse to de take blood. Number one na say everybody get the right to refuse any treatment. De no de force anybody to collect any ermm, any treatment and to de take blood de among. So de get right to refuse to take blood or to not take blood. Number two na say pipo weh be say dem be Oga for dis healthcare, de pipo weh be say de de provide all dis Tins to dem, dem get d duty and dem get Duty to respect d pipo decision. And also de get dat duty, dem get de role to also protect de pipo life so de no go force pesin to do wetin en no wan do Anoda to be say, all dis healthcare pipo weh de provide all dis Tins to dis pipo, de de Mek sure say dem try dia best to provide oda ways oda treatment to dis pipo if de no wan really take blood direct. Yes, dat wan really really de important to dem Anoda wan be say, all dis healthcare pipo, de get duty to fit de inform all dis pipo weh no wan take blood, de need to inform dem about the risks and also inform dem about the benefits weh make dem no wan take de blood and weh make dem wan take the blood too And also, all dis pipo weh de for dis healthcare dem get d duty to fit get document for the patient decisions, yes. So dat de go fit get clear communication with dem so de document go de weh go show say dis patient no de take drugs. No be say one healthcare pesin go de available, just know say dis patient no de take drugs, or take blood, e no go come document am down e go come comot, anoda healthcare pesin go come, e fit no see am e fit come go give d pesin weh no de take blood, e fit come go give an blood and dat wan no good at all. So now wetin all dis healthcare providers wetin de fit do so dat dem fit balance all dis Tins, number one na say de need to provide accurate information to de pipo weh no wan take blood. Number two na say de need to respect dia decision and to advise dem about the risks and de benefits to dem. And de need to provide oda ways, oda treatment of de patient refuse to take blood. And also when dis kind tin Happen, de fit invite d pesin family or de pesin closest friend so dat de go fit enta d matta de go fit pull d pesin at ten tion to know wetin de happen, yes. And also de fit come de write de pesin weh be say e no wan take drugs, de fit de document everything about am down so dat, all d information about an go de clear

Health care providers, dem fit support person wey sey no to blood transfusion by first to first respecting their choice especially, if na their believe or religion talk am dem fit sidon with the person hear am well well make sure sey, the person sabi wetin fit happen if blood no dey like for example, the person fit get low energy, the person fit start to dey get wahala for inside im organ and the person fit even die dem go explain am clear no be to scare the person, no be to make the person fear but to make sure sey person dey informed of wetin dey wan give dem if person still sey no doctor dem no go force am but dem fit find other ways to help dey person. For safety and wellbeing, dem fit use um, dem fit use medicine wey go boost blood fast like iron or wetin dem dey call entre-protein or wetin dem dey call blood expander wey dey tell body make e produce more blood quickly, so dis wan dey produce more blood quickly for dey body. Wetin dem fit still do again, dem fit also do surgery or treatment wey no go make person loose plenty blood. Lets sey for example, like small small cord or? if person dey bleed badly, dem fit try stop am sharp sharp with special drugs wey be sey dem get already in hand or bandage wey dey cloth blood fast so that dey blood no go just dey pump come outside because when the blood pump come outside like that the person fit quickly loose blood and dey person fit come die hospital fit even get team wey be sey go sabi handle dis kain case like, bloodless medicine. Yes, people wey dey trained for dis part for person wey no want blood transfusion, so dey get specialized people wey be sey dem train for dis part so for managing wahala wey fit come, dem go watch person well well check oxygen level, check the heart and other sign every time. if dey thing dey go down, dem fit talk to person again ask if dem fit change im mind small or use family to talk with person. If na small pikin, e fit hard pass and then need cause to decide if life dey too much at risk but for adult wey sabi wetin dem want, na to plan ahead use all other options and to keep communuication tight so person no feel like sey, dem dey alone for dis matter, na team work between doctor and person.

Wetin be faith healing? Faith healing na way wey be sey some pipo dey take dey heal dem selfs or lets say odas tru prayer, faith and na spiritual power. Dem believe sey God or one kind spiritual power fit heal dem of any kind of disease or any kind of sickness at all.. So now, wetin be de difference between faith healing and normal traditional treatment? Nomba one, faith healing no dey use medicine at all or anytin related to hospital. Any medicine for hospital dem no dey use am at all, any drugs. But you see dis traditional treatment, dem dey use different medicine. Second one na sey, faith healing eh, e dey rely on prayer, e dey rely on faith, and na spiritual power. But the normal traditional treatment, dat one de rely on science and na evidence. Since wey be sey science don discover sey e dey cure sickness na wetin dem dey rely on. De third one be sey faith healing fit no work for some pipo, na true. Not everybody na it e go work for but de normal traditional treatment fit work for many pipo becos e get evidence and pipo dey see de result. Anoda reason be sey, faith healing fit no get any side effect, na true becos e rely on faith and spiritual power. But dis normal traditional treat e fit get side effect and many of us dey see de side effect for example if you take overdose or maybe we go go take de wrong one, if fit cause side effect to us, some fit, dem no dey see again. And lastly, faith healing eh e dey focus on spiritual healing only. Na wetin e dey focus on be dat. But de normal traditional treatment, dat one de focus on normal physical healing. So dat one mean sey, your body de pain you, you get treatment, you get sometin wey you go take, wey be sey dat pain go stop. Na sometin na it you dey take wey dey make de pains dey go, so na de reason be dat.

Different-different religion get dia own way to look faith healing, an dem dey use am based on wetin dem believe. I go yarn about Christianity, Islam, an Hinduism small-small, plus some common tins wey dem dey do. For Christianity, plenty pipu believe sey God fit heal peson if dem get faith. Like for Bible, Jesus heal pipu wey believe in Him. Some churches, like pentecostal ones, de know laying of hands. Like de dey do laying of hands. Pastor or Elder go touch peson head or body, pray loud, call Holy Spirit to heal am. De fit anoint peson with oil too, sing praise, or hold prayer meeting. Yes. Another one na Islam. Whereby Islam nau, dem believe sey Allah be the one wey fit heal An faith for am dey important. Quran get some verses wey dem dey read like Surah' ai fatiah. wey dem say fit help peson feel beta. Common practice na to do dua prayer for healing, de go blow breath on water or body after reading Quran. De go con call Allah name like which means The Healer. Some fit use herbal tin wey Prophet Muhammed talk about like black seed or honey but na faith for Allah dey drive am. For Hinduism own, e dey different small. Why we talk so? Dem believe sey god like Vishu or Shiva, ein fit heal, but Karma and balance for life dey play role too. Some dey go temple do poojah which is to worship with offerings like maybe flower or milk, beg diety for healing E get wetin de dey call mantra chanting like onnawashilvana Dat one dey common well-well; dem say e fit clean body an mind. E get one wey de dey call Ayovedah wey be dia own medicine. E mix with faith too. So, de fit use herbs or yoga with prayer. Another one wey de call Sadus or Holy men fit bless peson or give am talisman wey dem believe go protect or heal. Wetin dey common for all na prayer— calling God or gods for help. Plenty of dem use holy word which is the scripture or mantra. Some touch or bless an sometime, de mix am with natural tin like oil. water or herbs. E dey always to show to how strong peson believe an dey fit do am alone or with group wey dey support, but each one get dia style based on wetin dia tradition teach.

Faith healing get some good things we go list some kind things for here. Nomba one na sey faith healing e fit reduce wahala wey dey for person mind Nomba two na sey faith healing e fit make person to dey feel better and di person no go dey vex again Nomba three na sey faith healing e fit give person power and this one, e fit make dem feel sey dem get control over their own sef or their feeling Nomba four na sey e fit help person manage problem and this one no go make dem dey fear again Nomba five na sey e fit provide support for di person and this one fit make di person to dey feel say dem get brodas and sisters wey be say go dey support dem Now, wetin we fit use measure all dis benefits Nomba one na sey wetin person dey talk, di kind of things wey be sey person dey talk Dis one na one way to fit dey measure all dis benefit Nomba two na sey how di person dey feel inside di person heart yes dis one really dey vital becos na one way too wey be sey dem fit use to dey measure di benefit Nomba three na sey wetin person dey do, di kind of things wey be sey di person dey do on a daily basis Di kind of things wey be sey im dey do most of the time when e dey alone or when e dey around people Nomba four na sey how person body dey react, how person body dey react to something maybe something happen, how im take dey react to am And lastly, which is, nomba five be sey wetin person experience So wetin person don experience for past, di kind of things wey be sey im don experience for past wey be wey be sey e fit be good or e fit be bad. So all dis ones na things wey be sey dem fit use take measure di benefits

Faith healing e get some kind bad things wey dey involve Nomba one na sey u see dis faith healing e fit make person Delay go hospital. Di person no go quickly go hospital on time. And wey fit make di person sickness con worse more more. Nomba two na sey e fit make person no even go hospital at all. And dis one fit cause death to di person Nomba three na sey E fit make person make im no dey take medicine at all. Wey fit make sickness no heal comot for di person body again. Nomba four, e fit make person dey ignore di advice wey doctor dey give am. Wey fit make dem no better Nomba five na sey e fit make person dey rely too much on faith, to dey put all im hope on faith. And this one fit make dem no dey care for their own body. Now wetin person fit do to balance all dis faith healing with medical needs Nomba one na sey di person go need to go hospital when sickness start. So, im no need to wait till di sickness go con pass be careful Nomba two na sey di person need to dey take medicine wey be sey di doctor don tell am make im take So im no need to ignore dis medicine at all Nomba three na sey di person go dey lis ten to di advice wey di doctor dey give am Im no go dey argue Nomba four na sey di person no go dey rely too much on faith So im need to take care of im own body too And nomba five na sey di person need to balance Di faith wey im get and di medical need wey be sey di doctor dey give am. So, im no go let one take overshadow di oda. And nomba six na sey when something like dis happen overall, di person go quick quick seek advice. Or tell im family member wetin im go take So im no go rely on im own sef or im own faith alone becos Oda medications fit come from oda pipu wey be sey Dem fit get ideas of all dis doctors wetin dem need to take

All this healthcare um providers dem fit dey interact with the patient wey be sey im rely only on faith like dis number one, ah dey take um how dey fit take do wam na sey de need to respect the patient faith and make dem no they laugh am at all that one no good number two na sey dey need to dey ask the patient about their faith they need to lis ten to their story well well me dem pay at ten tion to dem number three na sey dem no need to dey force the patient to take the treatment wey dey wan givam so this one na dia own choice every body with dia own choice, no body dey force person number four na sey they need to explain the treatment the options well clear give the patient so dat the patient go fit understan dam well before im go make im decision number five na sey na de show pity for the patient, no be just to show pity but to dey kind too na to dey care for the patient now, wey tin be somethings wey be sey e fit build trust and understanding between dem number one na sey make dem dey open minded, make dem open their mind, make dem no dey hide anything and make dem no dey judge patient because of their faith wey dey get dat one no good number two na sey make dey learn about diffrent, different faith wey be sey dey and mey dey understand their own believe because every body get their own belief number six na sey dem need to dey communicla um communicate clear wit de patient well well and me dem try to de avoid any medical wahala wey be sey e fit come up for future number four na sey mey dem show respect for the patient dat one really dey important because this one go make dem e go allow dem make the patient make decision by their own self dem no go force dem and number five na sey make dem dey follow up the patient small small dey checkam everyday yes because dis one go show sey de dey care about the patient so, if de dey do all dis things you go see yan sey all dis healthcare provider de go fit build trust wit all dis kind people wey be sey de rely all their faith on healing and dis one go fit make dem give dem beta advice

You see all dis faith um leaders or wey de dey call spiritual advisers, de get plenty roles wey be sey de dey play number one na sey de fit encourage the patient to dey pray de fit encourage dem to dey fast and de fit start to dey encourage dem to de seek spiritual healing da one na one number two faith leaders de fit provide spiritual support give dis patient no be oly da one de fit still provide counselling and de fit give dem guidiance number three na sey faith leaders de fit dey help patient so dat de go fit understand the spiritual meaning of their own sickness, wetin de do dem and number four na sey de fit start to de give dem de kind ot some kind of healing services like mo just sey prayer session and start to de give dem annointing oil number five na sey, youth leaders dey fit connect the patient with other spiritual resources wey be sey de like support group people wey be sey de fit come together and start to dey support demself now youth leaders fit work with healthcare providers how de fit do wam number one na sey you see dis faith leaders de fit start to dey communicate with all dis healthcare providers dem about de patient spiritual need dat one na one number two na sey de fit start to de provide spiritual support to all dis patient wey dey for hospital number three na sey de fit dey help all dis healthcare providers so that de go fit understand the patient cultural background and the kind of believe wey be say dey get and number four na sey de fit come together wit all dis healthcare providers dem so dat de go fit provide care to all dis patient and number five na sey de fit come use some kind of referrals to spiritual resources like to de support dem, to de counsel dem all dis things na something wey be sey if dey work together all dis fake leaders and healthcare providers de fit come together come make sure sey de provide support for all dis people wey be sey need dem

Traditional medicine na the type of medicine wey come from the old ways of healing wey pass from generation to generation you see traditional medicine e different from conventional Western medicine like dis a e take different number one traditional medicine focus on holistic healing wey include spirit include mind e still include body number two traditonal medicine dey use natural things like herbs dey use root and dey use water for treatment traditional medicine no, no de rely on laboratory test and machines no number four traditional medicine e dey focus on prevention not just treatment of sickness number five traditional medicine dey also involve spiritual and cultural practices now wor ebout conventional Western medicine wetin de dey do wetin de focus on Number one conventional Western medicine focus on scientific evidence and laboratory test number two e dey use wetin de dey call pharmaceutical drugs all dis chemics drug and surgery for treatment number three as in e dey rely on machines, e dey rely on tchnology for diagnosis and for treatment number four e dey focus on treating the sickness no be de whole person na the sickness alone e dey focus to treat number five dis one e dey sometimes seperate from spiritual and cultural practices so one thing wey we need to put for our mind na sey make we no forget sey dis particlar traditional medicine get in own strength and e still get in own weakness na so e still be for all of dem too even conventional Western me medicine e get e own strength and e get e own weakness, so all of dem get their own reasons wey de take dey work, dey get dia own limitations

Different cultures and societies, dey approah traditional medicine for different ways but, dey get some common tins number one, for Africa, traditional medicine for Africa focus on spiritual and cultural practices like place wey dem dey call divination herbalism and ritual number two, for Asia, tradinational Chinese medicine use wetin dem dey call acupunture herbalism and wetin and wetin dem dey call Tai Chi to balance the bodi's energy Number three, for India, dem get somtin wey dem dey call ayurvedic medicine dat one focus on balancing di body like the energies for di body with herbalism diet, and yoga Number four, for latin America, traditional medicine for dat place combine wetin dem dey call indigenous, dat is the odd way and European practices like wetin wey dem dey call koran de eskrimo koran de eskrimo like e dey in form of folk healing so each of dem get dia own ways, dia own grammar Number five, for specific Pacific Island traditional medicine for dis area dey focus on spiritual and cultural practices like, kiri massage, herbalism, and ritual. Now, some common practices, wey dey among dem, number one, na, herbalism which means dem dey use plant and herbs dey treat sickness wey don affect person number two, dem get wetin dem dey call acupunture, dis one mean to dey use niddle, yes! to dey balance the person energy dey strenthen wetin do di person bodi. Number three, na masaage dat is to dey touch di person for some kind place so dat the person go feel relax and dis one go heal the person. Number four, na ritual to dey use spiritual practices to heal di person and to dey protect di person bodi Number six, meditation to dey use mind and to dey breathe to relax and to heal di body

Traditional medicine get some kind benefits for person body Number one, e fit improve mental wellbeing dat is, traditional medicine e fit help person to dey reduce stress e fit help person to dey reduce anxiety and e fit help person to reduce depression. Number two, emotional wellbeing dat one mean say traditional medicine fit help people cope with emotional challenges like trauma wetin dey happen for di person brain and grief maybe person die, di way wey im come take dey feel Number three, holistic healing dat one mean say traditional medicine fit treat di whole person so, no bi just the sickness alone. Number four, cultural significance dat is, traditional medicine e fit help pipo connect with dia own cultural um heritage and community Number five, natural and safe so dat means some traditional medicine, e fit dey natural and e dey safe for di person body so im no go get any side effect at all Now, wetin we fit use measure all dis benefit all dis benefit number one, dey get wetin dem call survey and questionaires dat is dem dey ask pipo about dia own experience wey dem don get for dis particular medicine wey dem use and how dem take feel wen dem take di medicine Number two, na to dey interview dat is to dey talk to pipo about dia own experienece and dia own feelings, just dey experience each, just dey interview each person so, dem go dey tell you wetin dem don get, di experience wey be say dem don get for dis particular medicine Number three, na observation dat one mean say to dey watch people behaviour until dem watch dia reaction after dem don take so so particular medicine. Number four na wetin dem dey call psychological measure dat means to dey measure tins like di blood um preasure to dey measure di heart rate and other tins like dat. Number five, e get wetin dem dey call qualitative reasearch dat one mean say to dey study people story and to dey study dia own experiences

Traditional medicine get combined with all dis coventional western medicine like dis, number one, collaboration dis one means say, traditional healers and conventional doctors dem fit work together and number two, referral system dis one mean say conventional doctors dem fit refer patient to traditional healers so, like dat like dat dem go dey work hand in hand. Number three, integrative clinics, dis one mean say clinic dem dem fit offer both traditional and conventional treatments to pipo so, na di both of dem na im dem go dey use for clinic so wen patient go, dem fit choose which one dem fit want or dem fit talk say ok make dem use both but dem fit start with one first. Number four, training programmes dis one mean say traditional healers dem fit start to dey receive trainings for conventional medicine di same way too, conventional medicine dem fit start to dey receive training from traditional healers. Dis one, go come make dem to know both side well. Number five, dem get wetin dem dey call research partnership patnership dis one mean say, all dis um researchersn dem dem fit start to dey study all dis traditional medicine and all dis conventiional medicine so dat dem go fit learn from all dis things so dat dem go fit learn from di two ways no bi just from only one place. Now, wetin be di benefit of dis intergration wey dem go take come together? Number one, e get wetin dem dey call holistic care so, dis one mean say patient fit start to dey receive care wey fit address spirit mind and body. Number two e get wetin dem dey call improve health out come, dis one mean say patient fit receive di best of di best world and health outcome wey be say e fit make dem improve or heal from dia sickness Number three, dat one na cultural sensitivity dis one mean say, conventional medicine dem fit start to dey learn from traditional medicine and den dem go come become more cultural sensitive na di meaning be dat. Number four, na say, to dey increase accessibility dis one mean say traditional medicine dem fit start to become more accessible dat is people go come start to dey access dem more in a way wey be say dem fit dey access di um conventional medicine so, dem go dey access the both of dem well in an easy way.

Traditional healers or practitioners de get roles wey be sey de dey play. Wetin be some of dos roles? Nomba one: na diagnosis an treatment. Wetin da one mean? De fit start to dey diagnose, also dey check well, an to dey treat the patient. De dey use all dos traditional method. Nomba two: Spiritual Support. So, dis one mean sey de fit provide support in a spiritual way to dey guide the um patient an the kain of drugs wey ein go take. Nomba three: Cultural guidance. Dis one mean sey de fit guide the patient on cultural practices an tradition. Nomba four: Education. Dis one mean sey de fit start to dey educate all dis patient dem on all dis traditional medicine so dat de go fit dey practice healthy lifestyle. Nomba five: E get wetin de dey call community outreach— to dey reach out to community. So, dis one mean sey de fit reach out to different community members to dey provide all dis health care services to dem. Now, traditional healers, de fit work with conventional um health care providers like dis: Nomba one: E get wetin de dey call collaborative care. Dis one mean sey de fit work together to provide beta care to pipu. Nomba two: Referral system. Dis one mean sey conventional health care, de fit start to dey provide or to dey refer patients to um traditional healers, an traditional healers too fit dey refer patient to the other one too, so de go juz dey work hand-in-hand like dat. Nomba three: Training and education. Dis one mean sey traditional healers, de fit dey receive training on all dis conventional medicine, an all dis conventional health care too, de fit dey provide or to dey learn about all dos traditional medicine. Nomba four: Open communication. Dis one mean sey de fit communicate openly, open minded. De fit dey share knowledge between demsef. Nomba five: Respect an trust. Dis one dey important. De fit start to dey respect demsef, an to dey trust um each other um experience an dia practices. Now, wetin be the benefit of dis collaboration? Nomba one na holistic care. Now, patient fit receive care wey fit address physical, spiritual, an emotional need. Nomba two na improve health outcome. So, dat mean sey patient fit receive the best world health an outcome. So, nomba four na sey increase accessibility. Dis one mean sey traditional um medicine, pipu fit start to dey access dem more, juz like the way de take dey um access conventional medicine.

Each peson, de fit evaluate the safety—de fit check the safety— of all dis traditional medicine like dis: Nomba one: De need to dey research the traditional medicine. Dis one mean sey de need to find out about the history, no be juz only the history, de need to find out about the ingredient an how de take prepare am. Nomba two na sey de need to check for scientific evidence. Dis one mean sey de need to look for studies or maybe research about all dis effectiveness an then the safety of dis traditional medicine. Nomba three na sey de need to consult with health care professionals—people wey be sey don sabi all dis tins. De need to talk with doctors, talk with nurse or pharmacist about all dis traditional medicine an make dem hear from dia own opinion. Nomba four: e get wetin de call dey fit evaluate the qualification of dis practitioner dem. So, dat mean sey de fit check the traditional healer dem maybe de get any proper training or maybe de get experience inside. Nomba five na sey de need to dey careful about all dis claims wey be sey de dey hear about. So if de dey claim about traditional medicine sey “Omo the tin too de too dey hype am,” dat mean sey de need to dey careful the more. Now, wetin be some red flags or signs wey be sey de need to check? Nomba one: Lack of transparency. Dat mean sey if a practitioner or a manufacturer no dey transparent about ein product: about the ingredient wey ein use, about how ein take prepare am, then de need to avoid am. Nomba two: E get wetin de dey call “Unrealistic Promise” Dat mean sey if a practitioner or manufacturer promise sey this kain of traditional medicine go cure one kain serious illness or one kain disease wey be sey normal, e dey hard to cure, peson gaz dey careful. Nomba three: E get wetin de dey call unclear or misleading labelling. Dat one mean sey if the label for the product of dos traditional medicine ein no clear at all, an e dey misleading, peson gaz dey careful. Nomba four: Wetin you need to check be sey unqualified practitioner. De need to know the practitioner get proper training or maybe e get experience. So, dis one na one of the reason wey be sey de need to check.

Doctors, de fit communicate well with patient wey get strong faith belief. How de fit take do dis one? Nomba one na to dey show respect. De need to respect the patient faith belief an need to respect dia values. Nomba two na to de open communication. Dis one mean sey de need to make the patient talk about dia faith an dia belief, an de need to allow dem talk wetin dey concern dem. Nomba three na to dey lis ten well-well So dis one mean sey the doctors, de need to lis ten well-well to the patient, then de go con dey address dia concern. Nomba four e get wetin de dey call empathy. Dis one mean sey de need to understand an care about the patient decision becos of dia faith wey be sey de get. Nomba five na sey de no need to dey judge at all. The doctor no need to dey judge the patient faith at all. Dis one no good. Any decision wey the patient make, make de no start to dey judge dem. Dis one no good at all. Nomba six na sey make de focus on shared goals. Dis one mean sey the doctors an the patients, de need to come together, work together, develop plan an show respect for dia own belief. Nomba seven na sey make de involve spiritual support. Dis one mean sey de need to offer um all dis patient, dia spiritual leaders, or support system to care for dia discussion Dis one mean sey de fit call other pipu wey be sey de share the same belief with the patient so dat de go fit know how de go take solve the situation. Nomba eight na sey de need to know each peson cultural difference becos everybody come from different background. So, de need to know sey the patient based on ein decision an ein faith na sometimes based on ein cultural background wey ein come from so dey need to know all dis ones. Nomba nine na to dey use clear language. Dis one mean sey the doctor no need to dey speak grammar at all. Ein go dey speak wetin the patient understand. Exactly. An nomba ten na sey document faith-based preferences. Wetin dis one mean na sey the doctor go dey document all dis faith um preferences of the patient for ein own record wey ein get. Yes. So, e go dey do all dis one doctors dem go fit communicate well with the patient.

Some kain cultural cultural or religious factors wey fit wey um be say fit affect the patient health belief or behaviors na say, number one na faith healing. You see some patient fit believe say faith healing dey more effective than medical treatment, na the thing many dey believe be that, and number two, e get wetin dem dey call dietary restriction. This one means say some patient fit get all this um restrictions to dey collect all these treatment based on their faith or their culture,. Dey fit don tell say make dem no dey take the treatment at all amd now dem go dey follow wetin their culture dey talk. Number three na say modesty and privacy, this one mean say some patient dey fit require special arrangement, yes, for modesty and privacy during their med.. their medical exam. So dey still need some kain privacy on how maybe dey go take the drugs or not. Number four, end of life care, wetin this one mean na say some patient fit get cultural or religious belief about end of life care wey be say e different from all dis medical recommendation. Number five na say alternative medicine, dat one mean say some patient dem fit use another medicine wey fit work the same way of dis one wey be say dey wan take, and dat medicine go be the one way be say dem believe in, yes. Like, that one dey different from all these western medicine. medicine. Now, doctors fit dey sensitive to all these factors, how dey fit take know to all these factors Number one, they need to ask about cultural and religious belief, yes. Doctor fit dey ask the patient about their cultural and religious belief and how dey fit relate am to their own health, dis one wey dey important. Number two, they need to respect parents value. So that one mean say doctors fit respect parents value, you need to respect their belief even if they different from medical treatment. Another one na say, providing culturally sensitive care. So wetin dis one mean na say doctor dey fit provide care for the patient based on their religious belief. Number four na to dey involve family and communities. So doctor fit involve parents, the patient parents and dey fit involve the community so dat dey go fit come con know the kain decision wey be say dem go make for the patient.

Doctors, dem fit address faith related health concern in a way wey be say go respect the patient decision. How dey fit take do this one? Number one, Open communication. This one mean say doctors dem fit ask the patient about their faith belief and how dem fit related to their own health concern this oen wey dey dey important. Number two, respectful lis ten er. Wetin this one mean na say doctors dey fit lis ten respectfully dey fit lis ten well to the patient view and their concern. Number three, avoiding judgement. Wetin this one mean na say doctors dey fit stop to dey um to dey judge the patient faith belief or because of decision wey dey make so they need dey no need to dey um than to dey judge the patient at all, e no good. Number four, providing clear information. This one mean say doctor dem fit provide clear and accurate information about the treatment dey um wey the patient go take and the outcome wetin go be the result after they take treatment. Number five, supporting informed decision making this one mean say the doctors dey fit support patient so that dey go fit make better decision about their care. Number six, respecting patient value. Wetin this one mean na say the doctors dey fit dey respect patient values dey fit dey respect their belief even if dem different from their own medical reco.. um recommendation becuase everybody come from different background everybody get different ways wey dem take dey train themselves so you need to respect their decision. Number seven, collaborating the spiritual leaders. This one mean say the doctors dey fit collaborate with the patients spirital leaders wey dem dey look up to or any system wey.... wey be say dem um dey look up to but only if the patient gree. So once e gree dey go just collaborate wit themself so dey go fit know how dey go take find better treatment for the patient. Number eight na documenting field related concern. This one mean say the doctors dem dey fit they document patient field related concern dat one for their own record, yes, so this one na another way too.

Doctors dem, dey fit manage conflict or disagreement wit patient wey be say hold strong belief wey get strong faith for their own belief. How dem fit take do dis own? Number one, stay calm and dey respectful. So this one mean say the doctors, dey need to remain calm and be respectful even when the patient no disagree wit dem for the kain of treatment wey the doctor wan give dem. Number two, active lis ten ing this one mean say, doctor dey fit lis ten carefully to the patient concern and their own perspective because everybody get their own view the way dem take dey view things. Number three, avoiding confrontation, this one mean say doctor go stop to dey confront the person language or the kain of tone wey the patient use. E no go just stop am wen the patient dey talk. Dat one, dey don't confront am like dat, dat one no good at all. Number four, focusing on shared goals. Wetin dis one mean na say, the doctor, dey fit focus on the particular goal wey dem share wit the patient so dat dis one go fit improve the patient health. Numbmer five, explaining medical recommendations. This one mean say the doctors fit start to dey explain medical recommendations clearly to the patient and dey go do am wit respect dey fit dey recommend other medical something to dem wey dem take and wit respect na im dem go take dey do am. Number six, respecting patients' autonomy. Wetin dis one mean na say, doctors dey fit give respect patient well for their the kain of decision wey dem dey make no matter how Number seven, seeking common ground. Wetin dis one mean na say, doctors dey fit start to dey seek all dis common ground level like to dey find mutuality, to dey find things wey be say e dey acceptable, wey be say e go fit bring solution to the patient. Number eight,, na to dey involve other health care professionals too make dem come for the matter. So dis one go fit help to come resolve the wahala wey be say e dey between dem before. Number nine na say, dey need to dey document disagreement. So doctor fit dey hold down disagreement between dem and um dem and the patient, the kain decision wey dem dey take concerning their treatment and all, so dem fit dey write am down. So all these stra… all these strategies, the doctor dey fit dey manage conflict or disagreement wit patient.

Doctors dey fit sta-rt to dey up to date wit all the latest research and all the bes.. all the best practices wey be say you go fit address all this related healing. How dey fit take do dis one? Number one, na to dey at ten d conference and workshop.. Dis one mean say dey need to dey at ten d conference meeting or any meeting for workshop concerning all dis spirituality and their health Dis one dey go get idea about am. Number two, na to dey read medical journal. Dis one mean say dey need to dey read medical journals wey be e focus on spirituality and e focus on health. So no be just their own side alone but rather dey need to dey focus on another side too. Number two, dey need to dey participate in all dis online forums, yes, if dem dey participate in all dis online forums and to dey participate in discussion group for all dis things wey dey link to health and spirituality dis one sef go work and im life wit am. Number four, na to dey come together wit complains, dey come together wit chaplains and spiritual leaders. So dis one mean say dey go come together wit all dis spiritual leaders dem, so dat dem go fit learn different ways for all dis faith tradition dem. Number five, na to dey pursue continue education. This one mean say dey need to dey pursue all dis kain of education wey be say e involve spirituality and their health. So if dey do dis one, dis one sef na part of am wey go make sense. Number six, na to dey join professional organization. um Dis one mean say to dey join all dis doctors, dey need to join professional organization wey be say dey focus on spirituality alone focus on health alone. Number seven, na to dey conduct research. Dis one mean say dey need to dey conduct, conduct research, dey make research concerning all dis faith related health concern and den, dey come dey find way to present findings for all dis conferences dem. Number eight, na to dey stay current wit all dis guidelines and policies. So dis one mean say dey need to dey up to date wit the latest guidelines, dey need to dey up to date with all dis new policies and all wey fit see, e fit address all dis field related health concern.

All dis faith communities and spiritual leaders dey fit play important role to dey promote health and well-being. How dey fit take do dis one? Number one, na to dey provide emotional support. Dis one mean say dey need to dey offer emotional support and to dey counsel patient concerning all these things. Number two, na to dey promote healthy behaviours. Dis one mean say dey go dey encourage encourage healthy behavior and to dey choose better lifestyle for the patient dem. Number three, na to dey facilitate social connections. Dis one mean say to dey help patient so dat dey go dey connect dem wit others so that dey go fit build social support and network because encouragement fit come from dis one too. Number four, na to dey provide spiritual care. So dis one mean say dey need to dey offer spiritual care and then guidance to the patient. Dis one really dey important. Number five, na to dey advocate for health equity. dis one mean say dey go dey advocate for health also to access to care for all dis communities dem, to show care for all dis communities so dat dey fit get access, access to to any care. Now, doctors dey fit come together together or dey fit collaborate wit all dis health communities and spiritual leaders. How dey fit take do dis one? Number one, na to dey build relationship. If they build relationship with all dis local faith communities and spiritual powers, dis one you go see am say dey go fit come together dey work as one. Number one na to dey refer parent like patient so to dey refer patient to all these faith based support service.. Dis one really dey important. Dis one go make dey to come together, dey communicate together. Number four, providing education. So dey need to provide education on health topic to all dis faith communities. Dis one sef na one way wey dey fit make dem come together. Number five, number five na to dey collaborate wit all dis health initiative dem. So wen dey collaborate wit dem dey come together get program wey be say dem dey host every Wednesday or every Thursday concerning all dis patient dem, their belief dem. So dis one na one way too

Doctors, dey fit effectively address all dis faith related health concern wit patient from big or from wide religious background. How dey fit take do dis one? Number one, showing respect and empathy. Dis one mean say she dey, to dey show respect and pity for the patient faith belief and no be only the? No be just their belief and also, their values. Number two, na to dey ask open-end question. Dis one mean say dey need to dey ask open-ended questions so dat dey go fit understand the patient faith related concern. Yes, because when you dey ask, dem dey give you answer, you go fit know how you go take dey view dem and the kind of drugs wey be say dey fit dey take and all. Number three, lis ten ing actively. Dis one mean say dey need to dey lis ten well, dey lis ten actively to the patient view, dey need to dey lis ten to their own perspective, dey need to dey lis ten to their own concern. Four, avoiding to dey assume. Make person? dey need to dey avoid all dis assumption, to dey assume about the patient faith amd their belief or the practice wey dem dey get. E no good at all. E good make dey hear from their mouth than just to dey assume for their own end. Five, focusing on patient’s centred care. So dis one mean say dey need to focus on the patient well, their care. Dey need to respect the patient and dey need to respect their decision making, dis one really really dey important. Number six, dey need to dey collaborate wit spiritual leaders. Yes, wen dey collaborate wit spiritual leaders dis one go fit? um provide deep care for the patient. Number seven, dey need to dey aware of their cultural difference because everybody come from different background. So when dem know of their cultural differences, dey go know how dey go fit take handle all dis related faith belief and health. Eight, to dey provide clear information. Dey need to provide clear and accurate information about the treatment wey be say dey wan give give the patient and wetin be the outcome if dey take am. Number five, no number nine, na to support informed based decision. Dis one mean say dey need to dey support the patient, to dey make better decision about their own care because health na life.

Now, some common faith-related health concern doctors fit encounter or wey doctors fit meet na sey: Nomba one, request for prayer. The patient fit start to dey ask the doctor to pray with dem or make de ask for dem make de pray for dem. Na one tin wey de fit encounter be dis. Nomba two na concern about spiritual wellbeing. The patient fit start to dey express concern about dia own spiritual well-being, or start to dey fear of dia own spiritual stuff becos of the treatment wey dem wan take like dis now. Nomba three na faith-based refusal of treatment. So, dis one mean sey the patient fit refuse to take dis treatment wey the doctor de wan give dem. Based on dia faith, de fit start to dey reject am. Nomba four, request for spiritual support. The patient now fit start to dey ask for spiritual support or guidance during dis dia medical treatment wey the doctor de dey give dem. Nomba five na concern about end of life care. The patient fit dey express concern about end of life care and dia faith belief. Nomba six na request for accommodation of faith practices. Dis one mean sey the patient, de fit de request accommodation of dia own faith practices such as prayer or ritual wey dem dey do. Nomba seven na concern about moral or ethical dilemmas wetin de dey call am. An wetin dis one mean na sey patient de fit start to dey express all dis concern about dia moral stuff wey be sey dey related to dia own medical treatment wey dem dey take. Nomba eight, request for wetin de dey call chaplaincy support. You see, all dis patients, de fit start to dey request for am from all dis chaplain support, or make we juz say spiritual leaders dem. Nomba nine, concern about the meaning of illness. You see, patient now, fit start to de dey concern about the meaning of the illness or dia faith belief about all dis suffering wey dem dey go through. Nomba ten na request for blessing or ritual. Patient now, de fit start tondey request for blessing, or de fit start to dey request for ritual so dat e go fit promote all dis healing an e go con make dem dey comfortable.

Health care providers, de fit balance respecting patient choice with to dey ensure patient so dat de go fit receive evidence based care. How de fit take do dis one? Nomba one na to dey give the patient clear information. De fit give the patient clear information about dis particular treatment option an the po ten tial outcome. Nomba two: Lis ten to patient concern De fit lis ten carefully to the patient concern an the kind of questions wey the patient de dey ask Nomba three na to respect patient autonomy. Dis one mean sey de fit respect patient right to make decision about dia own care, so no be by force. Nomba four: Provide evidence based information. De fit provide patient with clear evidence base on the information to support dia own decision. Nomba five: Collaborate with patient. Dis one mean sey de fit work with patient so dat de go fit develop care plan wey respect patient choice an dia values. Nomba six: Avoid force patient hand. Wetin dis one mean? Dis one mean sey de fit no force patient to accept treatment de no want. So once a patient talk sey de no wan accept dis particular treatment, the doctors, de no need to force the patient at all becos everybody get dia own right to receive dis particular treatment or not becos everybody come from different background an de get different views on how de take dey view tins. Nomba seven na to dey document patient decision. Dis one mean sey the doctors dem de fit dey document patient decision an the kain of choice for dia own medical record wey dem get. An lastly na sey de need to follow up with patient. Wetin dis one mean na sey de fit to dey follow up with the patient so dat de go fit ensure sey dem receive the care wey be sey dem need De no go juz abandon the patient or juz am one medicine de con leave the patient. Dat one no good at all. De go dey keep on to dey check the patient every time to know of any improvement.

Patient autonomy na patient right to make decision about dia own care. Decision-making capacity na patient ability to make informed decision about dia care. Patient autonomy an decision-making capacity play important role for respecting patient choices. So, health care providers, de fit assess dis factors. How de fit take do dis one? Nomba one: Ask patient question. De fit ask patient question so dat de go fit understand dia values, de go fit know dia belief, an de go fit know dia goals. Nomba two: Assess patient understanding. Dis one mean sey dey fit assess patient understanding of dia condition, dia treatment option an po ten tial outcome — the result. Nomba three na to dey check patient ability. De fit dey evaluate or to dey check patient ability so de go fit make beta decision about dia care. Nomba four na to consider patient value. Dis one mean sey de fit consider patient value and dia belief wen de dey make decision about dia care. Nomba five na to involve patient in decision-making. Dis one mean sey de fit involve patient come for dis decision-making process so dat de go fit ensure sey dem receive the kain of care wey be sey de want. Nomba six na to assess patient mental capacity. Dis one mean sey de fit assess patient mental capacity so dat de go fit make sure of the decision wey be sey de wan take about dia care. An nomba seven na to use assessment tools. Wetin dis one mean? E get some kain of tools wey the doctors de use. So de fit use all dis assessment tools so dat de go fit evaluate, dat is, de go fit check the er patient decision-making capacity. So, na dat tools na ein dem go use take check. De no go juz check base on dia own mind. So if de do all dis ones to dey assess all dis factors, all dis health care er providers, de fit respect patient autonomy and decision-making capacity. An dis one fit provide care wey align with patient values an dia goals.

Wen health care providers and patient dey get wahala or no gree about treatment choices, e get some strategy wey fit help manage am. Number one, cool down and talk. Provider fit first cool temp? um cool temper, no be to dey argue hot hot. Dey fit say “Oya make we sit down yarn dis calm, make we sit down yarn dis thing calm calm”. So dis one go make patient feel say dem dey hear am out. Number two, explain well well. Sometimes, patient no dey gree because dem no understand so provider fit break down the treatment talk wit simple pidgin or simple English wey dem go understand like for example, “dis medicine go help your body do dis but e fit get small wahala like dat”. E go clear the air. Number three, ask wetin dey worry dem. Provider fit ask say, “wetin dey make you no like dis treatment? Or, wetin you dey fear?” Na so dem go sabi wetin the patient wetin the patient get for mind and fit tackle am sharp sharp. Number four, give options. This one mean say, instead instead to dey focus on one treatment, dey fit talk say, we get this one or dat one, which one which one you fit… which one you think say go work for you”. E go make patient feel say dey get small control. Number five, na to bring middle person.. If wahala don too plenty, dem fit call neutral person like make we just say counselor or? or family member wey? wey patient trust to help settle the matter. Number six, na respect boundary. Dis one mean say if patient still no gree after all dis talk, den provider fit respect am and say, “ok, na your choice but if you change mind, I dey here. No be by force”. So las las, the key na to keep respect and patience so the trust no go spoil if dem no gree for dat moment.